Litaaka, umuseza mutwela ikaale kupikipiki, zinzu, byuma, mabaale ni baseza bandi.

Anze musi,, batu, mezi, mabale batelagileko buyu buwanga

Khanze muusi aliwo mugunda gwesi balima, aliwo bunyaasi, abakawo kigoona, abawo abana babili bemikile basilile bachawe, abawo baana bane bityukile mezi bidomola kumutwe.

Mezi , lyato agati liliko kiibo umutu alimileko ali kuloba, kuliko bunyasi ni ku zitulo kuliko misala.

Kanyunyi kimile kuzisha ze gusaala haliwo maatu magali buusa, kaliko kayitonatona zilangi zingali.

Hanze musi misaala gi gyaleya mungazi mulimo gigyoma habamo gichili mibisi bunyasi.

Litaaka , kasoli ali ku kulamo, bunyaasi, misaala ni namufeli

Ikanisa, madala. litaaka, misaala, madote, bunyasi ni lukungu.

Mezi machaafu gabita mulukoba, bunyaasi, zinzu ni biitu bichaafu.

Zikaafu zindayi, zindala zaleeya zinziga , za silile ino chiina hali zili ku jendele'a chigudo che litaaka, hanze muusi , aliwo misaala abaawo bunyaasi.

Bantu badatu, habawo umukasi wikyukile bintu, asudile kisilii ni bibintu mukibeela, haliwo bunyasi, habawa misaala, habawo ni museza mudwela

Khanze musi, misala , zinzu, bunyasi, zi'motoka .

Bisolo bye mu kigona, haliwo misaala, haliwo bunyasi, zikungu zili kuboneka, h'anze musi

Khanze muusi umukaasi atangile mumaso ityukile biitu, aliwo misaala abawo bunyaasi, abaawo lugudo , baana babili bawambanile.

Meezi, bulalo, bunyasi kuzitulo ze gameezi.

Mabaale, umwana ahambile silingi nkumibili zinyanya ni chibbo, chibbo chilimo zinyanya zindi.

H'anze hakuwa'nga, haliwo buwa'nga, bukubiile kusonda idayi, habawo lyato lili kumezi kuliko bantu, mezi magali busa

Khanze muusi aliwo zikungu, abawo bunyaasi , abawo kinyonyi ikyo kimikhile mubunyaasi kyasilile ino chiina.

Bisolo, hanze musi byayitona zilangi chilala chili kudya chilala kyimikile kyasilile idayi bimile mubunyasi

Umutu a'ambile litaaka akubile zi buloka aliwo chi chi domoola

Uh khanze muusi, miyembe gili ku chibubu jabusanile atwela.

Lugudo lwa kolasi, umuseza ali ku pikipiki, umuseza gundi alikutunda bitu, haliwo imotoka imwanga

Ibendela ya Uganda iliko kanyonyi hagati iliko ilangi imbesemu nilangi imali ni imwanga.

Anze musi, madazi, gama bajiikasile kushiintu madazi bamwikazile khushipapula

Hanze musi haliwo misaala habawo lugudo lwelitaka habawo bunyasi hagati halwo habawo bunyasi zituro zelugudo.

Umutu ali kuchalani chitunga zi sweater, aliwo byesi atele kumeeza , agwatile ingubo imwanga yabitileko bimali abawo abandi babemikile lubega.

Baana, bali baana badatu mudwela ali kusindika igaali batereko bidomoola bye gamezi , babili bali kusindika , aliwo ne kigoona esi bali kubitila.

Bunyaasi , mupiila, baatu bali ukhwinyaya balala bikaale , balala bemikile

Kisolo kyemukigona kimile, kili ni zilangi zikali zidwela, kyasilile inoki, haliwo namufeli, habawo misaala, habawo bunyasi

Khanze muusi , baana bali ukhwinyaya mupila , banikiile zingubo, aliwo misaala , aliwo madoote, aliwo bunyaasi.

Liguje likaale mukigona, mulimo misaala, mulimo matu, mulimo manganda

Zimwanyi zingali busa kulusya kuliko matu kuliko ne jimisala ijibitakile ijindi najo jiligako zimwanyi.

Inzu iliko chipande chinyunyi ni ligulu.

Anze musi aliwo mabale abawo kyiisolo kyimikhile kyasilile'eno kyiina abawo bunyasi

Baana bali ni bitabu bahambile zikalamu basanyukile

Anze muusi , zizolo zili kumezi , aliwo litaka , abawo bunyasi, zizolo zingali busa

Bisolo bye mukigona haliwo bunyasi, haliwo misaala hanze muusi.

Baatu badatu umulala a'ambile shisili, kaveera , ityukiile biitu kumutwe , bunyaasi , misaala, luguudo.

Lukongo, anze musi mulimo zinzu, bisala , bunyasi ni zingudo.

Baatu badatu baseza engane ekale mu ka gaali haliwo ka meeza, meezi ni zinzu ni gimisaala.

Umuseza ali kutunga kyalani haliwo ingubo ahambile lukoba ni inoni ali kupima ingubo

Khanze muusi umuseza ali mumezi , kuliko ibaafu, abaawo mabaale kuzitulo , mezi magaali busa.

Zimbusi zidatu mulimo imali mwabamo imwanga zasilile inochina haliwo bisiki habawo mabaale habawo bigona habawo meezi.

Umukasi agwatile ingubo iitandalafu ne imali a'ambile chibo kuliko wanyiambi ali kubalula ,bakasi bandi balibalula wanyiambi ni kawa bikale bibusanile.

Inzofu imboofu busa haliwo bunyasi habawo misaala hanze musi yasilile inochina.

Indi kubona zikamunye zili hesi zimika ndi kubona baatu bali kujenda balala baza hesi zili balala bali kubita byawe ndikubona bali kulanga nabona zimootoka zindi zikali zi kamuye nabona ni zinzu ziligamu nkubona ni babatu bimikle bimikile.

Umutu ahambile zisenene mukono zindi zili musepichi zingali busa bazukilemo meezi.

Zingudo, bunyaasi, misaala, zinzu, zikongo

Chiswa, bunyasi, litaka, lugudo, misaala, bigona, madote.

Hanze musi, zikungu, bunyasi, misaala, mezi magali busa haliwo bunyasi bwakula hagati haago

Mezi, mabaale hagati he gamezi, mumu, umuseza emile kumabaale ahambile luloba lwezinyeni

Zigolofa, zinzu, byuma bikozesebwa mubifo bikulu, kyimuli.

Lugudo lwabita hagati hegimisaala haliwo bunyasi, Zikungu zili kuboneka, Hanze musi

Zinzu, kiyigo, misaala, bikutiya, mabaale, bunyasi

Misaala, zinzu, bubaale bujekye, bunyasi ni litaaka

Zisolo zibili zili nga zikaafu abawo kamoosi abawo litaaka ,khanze muusi ikaafu iyo nga ne yagonele zibili zemikile.

Haliwo ovakedo babili ni zinyanya zitano

Zigolofa zidatu ziliko bipande baatu bali kujenda haliwo zi kamunye habawo zi pichipichi ni bugaali bwasudile biitu.

Hanze musi zisolo zingali busa haliwo bunyasi lukungu luli kubonekelela.

Kyisolo kyemuchigona kyimile kyasilile ino kyaleya ligosi haliwo bunyasi bubomele, habawo misaala habawo ni bisolo bindi biliyo

Khanze muusi bakasi betyukile bitu kumutwe bali kutunda umulala amemele umwana bityukile zi tray kumitwe kuliko bitungulu zinyanya matofu.

Michungwa , aliwo bikutiya bine bi'mwanga , michungwa milala bajikalile milala bakili kujikala.

Hanze muusi , kasolo ke mukigona kemile kasilile eno ki haliwo bunyasi ubwomele.

Meezi waliwo zikungu misaala madote ni bunyasi.